Gurukuta rezvehutano rakaona rakakodzera kuti mwana wega wega aonekwe achivhenekwa nguwa dzese dzese zvino ange panenge asiri kurwara hicho ugare wakachengetedza hutano hwako zvakanaka.

Kune mamwe matenda asingaperi nekumwa mushonga yechinyakare nekudaro tinokairwawo kuti tinoona ana mazvikokota tikwanise kurapiwa kubudikidza nekubaya mushonga yechizvino zvino mumwiri medu

Zviro zvakakosha yaambho zvekudzidzisa anthu maringe ngezveutano vechipurutana pamwe chete nekuyaeya vechizoendawo koodzidzise vanthu vakaapoteredza mumaguta kwavanenge vechigara.

Zviro zvakanaka yaamho kuti munhu wega wega paari ahlamburuke uye akwanise kugara nevamwe mumiganga achikwanisa kuyayiya nekupurutana pamwechete nekukudzana nevamwe zvakanaka zvinosisirwawo mumuganga zvingadai zvichiwanika.

Eya zviro zvakakosha yaamho kuti vantu vakwanise kugara vachiongororwa maererano nechirwere chepfungwa icho chadai kupararira zvichikonzerwa nekushandisa zvinodhaka kwakura munyika

Zvinhu zvakakosha yaambo kuti tikwanise kudzidza maererano nemichini yechizvino zvino iyi yodai kutekeshera kwezvikoro, muzvipatara mweshe mungadai muchishandiswa michiniyo.

Muzvibhedhleya zvedu zvatinodayi kunorapwa tinokarirwawo kuti tiende tiri antu akahlamburuka uye muzvibhedhleya mwedu tinotenderwawo kuti muve nemvura yakachena tinoita kuti utano hwedu isusu vatenda pamwechete nanamazvikokota hugare huri pamwechete.

Muzvibhendleya mwedu munokarirwa kunga mwakachengetedzwa yaamho uye mwakahlamburuka. Zvinoita kuti zvimwe zvirwere kana mbavha dzinenge dzichida kuba dzishaiwewo mukana wekuti dzinokwanisa sei kusvika panzvimbo dzakadai neidzi.

Zvakakosha yambo kuti vechidiki vadzidzewo mayererano nemaitirwo anoitwa utsanana kuchengetedza uye kuzoti vakwanisewo kudzidzisa vamwe vese vangadai vakava komberedza mukugara mazuva nemazuva.

Veutano vanozvikoshesa yaambo kuti muntu agare akahlamburuka. Kushamburuka kunoita kuti antu asabatwa nematenda anenge achifamba amwe anooneka amwe haaoneki. Nekudaro zvakakosha kuti mwana veda-vega mubereki pese pauri pagare pakahlamburuka.

Zvakakosha yaambo kuti tinoneo kubata redhiyo maererano nemarapirwo achingaitwa kubudikidza nekuti tinokwanisa kutoerengao pachedu tinkwanisao kutodzidzao isusu wacho tichikwanisa kuzotopawo ruzivo kune waya wamwe wasingakwanisi kuwerenga.

Zviro zvakanaka yaambo, zvinhu zvakanaka yaambo zvinodiva neeutsanana kuti mweshe-mweshe mungadai muchishandirwa mugare makahlongedzeka mwakahlamburuka. Zvinobadiva chaizvo zvinota kuti zvirwere zvinodai kufamba zvisakwanisa kuzosvika nekuda kwekuchena kunenge kwakaita panzvimbo.

Pazvibhedhleya panosisira kunge pane michovha yakanaka inoita kuti kana pakanyamboita atenda anonga awanda anokwanisa kutakurwa kuendeswa kune dzimwe nzvimbo dzaanokwanisa kushandirwa, zvinoita kuti asafa.

Zvinhu zvakakosha yaambo kuti tiende kuzvibhedhleya kwedu tinoongororwa maringe nenyama dzemukati. Kuona kuti hapana mamwe madambudziko etingadai tichisangana nawo here mukugara mwedu.

Akhiti voye chiyungu chauya chaita kuti zvinhu zvibaendeka yaamho. Tinoona kuti kana zvinyambori mamiriro ekunze takudara tatomaona. Nguva ichiripo zvizhinji zvacho zvabavandudzwa zvatutsira kuti hupenyu hwedu huendeke.

Eya zvinhu zvingakosha yeyamho kuti muzvibhedhlera mwedu , muwanikewo mishonga yakawanda inokwanirana uye zvinhu zvinga shandiswa pakuti tingadzivirira sei zvimwe zvirwere, kunyanya zvinobatwa mumaoko.

Zvikosheswa yaamho kuti munhu wega wega kana akarwara kana kuti akakuwara aende andoringirwa neveutano veutsanana. Ndizvo chaizvo zvinodiwa kuitira kuti usakwanisa kushatirwa maningi ngezvingadai zvichizokuvhiringidza.

Eya muzvibhedhleta mwedu tifanirwawo kuti tiwanewo dzimba dzaanamai dzaanokwanisa kuzvarira zvinova zvinokurudzirwa yampho pautano kuti dzive dzinogara dzakachena dzakahlamburuka kuitira kuti vana nanamai vasabata ngematenda.

Zvakakosha yaambho kuti anhu akazvitakura agare vachiningiwa naana mazvikokota kuitira kuti akwanise kuchengetedza mwana unonga ari mudumbu raamai vake. zvinova zvinoita kuti mwana azvarwe aine utono hwakahlamburuka.

Eya zviro zvakakosha yaambo kuti tikwanise kuziya utsanana uye zvinhu zvetingakwanise kushandisa kuti tikwanise kuita utsanana hwakanaka. Kana muri muzvipatara tine zvinhu zvinototarisirwa kuti tishandisewo zvakadai ngekushandisa zvekuchekesa zvechimanje-manje.

Tinokarirwavo kuti tikwanise kuzvichengetedza kubva matenda akasiyana-siyana. Kubudikidza nekuzvivhara muromo, uye nemhino tinokarirwazve kuti tipfeke zvinhu zvakakodzera pane tinonga tichibata vatenda.

Zvakakosha yambo kuti vanhu vakure vechiziva zvinodiwa Kushandiswa pautsanana zvinova zvinokosheswa kuutano hwedu wevashona zuva nezuva kuitira kuti tigare takazvichengetedza hutsanana hwedu

Tinokarirwa yaambo kuti tinomboovhenekwa nemadzigurukota ezveutano maringe nezvirwere zvetingadai teisangana nazvo mukugara wemazuwa nemazuwa. Tinokarirwa kuti tishandise mishonga yechizvino-zvino kudziirire matenda.

Tinokarirwa kushandisa mutombo yechizvinozvino zvinhu zvakakosha yamho kuitira kuti tisazobatirwa ngemamwe matenda angadai achibuda asingakwanisi kudzirirwa ngemitombo yechinyakare .

Zvinhu zvakabakosha yaambo kuti vantu tishandise mitombo yechizvino-zvino ichangobva kubuda. Iyo inoita kuti kana matenda anyamboda kudai kubudavo anokwanisa kuuraiva kufandiyo mitombo dzona dzechizvino-zvino idzi, dzakabakosha yaamho.

Tinokurudzirwa yampho kuti seantu tishandisewo mitombo yechizvino-zvino kurapa mikhuhlani dzadai kutekeshera pashi reshe zvunhu zvakosha yampho kuti tishandise mitombo yechizvino-zvino kuitira kuti kune mamwe matenda asikarapiki ngemitombo yedu yechi....

Zviro zvakabaakosha yaamho kunatira mitombo yechizvino-zvino, iyo inodai kushanda, kumatenda adai kutekeshera nyika yeshe. Nekudaro zvinokurudzirwa yaampho neveutano, kuti ngatishandise mishonga yechizvino-zvino.

Zviro zvinokosha yaamho kuti tiziyewo kugadzira mishonga dzetinokwanisa kushandisa mune ramangwana redu kunyanya mitombo yedu yechibhoi inotibatsira yaamho mukurarama kwedu.

Zvintu zvakakosha yaamho kuti tigare takachengetedza utano hwedu maringe nezvitenda zvingadai zvichitapudziranwa. Tinokarirwa kuti timwe mitombo yechizvino-zvino, kugara tichibayiwawo uye kuende kovhenekwa ngemichini.

Zvaakokosha yaambo kuti pwere dzibairwe mitombo wechizvino - zvino .kuti matenda asapararira . Kubairwa mutombo wechizvino - zvino kwakakosha yaamho kunoita kuti amweni matenda angadai eizopararira asapararira .

Vana vechidiki vanosisirwa kuti vabaiwe nekudaro zvinoita kuti zvidzivirirwe zvirwere zvingadai zveidai kufamba zuva nezuva zvakaongororwa neveutano kuti mwana wega wega abaiwe.

Chinosisirwa kudzidza maererano nezvedanho reutano repasi pasi , izvi zvinhu zvakanaka kwazvo zvokuti kana tikazvidzidza tinokwanisa kuzvishandisa uye kuzodzidzisawo vamwe vedu vasingakwanisi kunzwisisa .

Tinokarirwa kuti tikwanise kuchengetedza vatenda kuvabatsira mumatenda avanonge vachisangana nawo. Chakakosha yaampho kuti tikwanise kuvabata nemwazvo kuitire kuti vakwanise kugara zvakanaka.

Zvakakosha yamho kuti anhu ambo hlongana echi dzidzisana maringe ne zveutano uye maringe nezve kubatira pamwe chete zvinhu zvakakosha chaizvo zvinodiwa paku garisana mu ma ndaraunda.

Zviro zvakakosha yaambo kuti kana tichifamba tikwanise kuzvishambidzawo miiri yedu, kuitira kuti kunyangwe petinopinda muzvipatara tive tiri vanhu vakahlamburuka, vanotaridzikawo pane vamwe vanhu, vane chiremerera.

Tinokarirwao kutenga mitombo dzechizvino zvino zvinova zvinotibatsira pamaererano nematenda angadai achisanganikwa nawo akadai nemikuhlani kana zvimweo zvimamwe matenda.

Tinosisira kuti tihlongane nevantu vangadayi vachikwanisa kudzidzisa vantu mumiganga, muzvikoro, uye munzvimbo dzeshe , maererano nezveutano kuti antu angakwanisa kugara sei, akachengetedza utano.

Zvikosheswa yambo kuti anhu tidziirirwe utano wedu nekudaro tinofana kuve nevanhu vanofamba vachdzidzisa vanhu maringe nezveutano wakanaka hunodiwa tisazobatira zvimwe zvirwere.

Majaha echidiki anosisirwa kuti agerwe musoro uye kupfeka zvakahlamburika zvinova zvinoratidza hunhu netsika zvakanaka. Uyezve hunhu hwakanaka hunodzidzisa wo zvakanaka mukugara mumanharaunda nemwakatikomboredza.

Tinokarirwe kuti tisime miriwo dzakasiyana siyana dzinoita kuti dzinotibatsira maringe nematenda atinosangana nawo uyezve zvakakosha yambo tinokwanisa kuonawo mare.

Tino tenderwa yamho kuti tidzidze maringe nezve utsanana tino kwanisa kudzidza maringe ne zveu tsanana mu zvivhiti vhiti muma wairesi ne zvimwe zvinhu zvinga shanda kuti tikwanise kuona ruziva pamusoro pe kudzidza.

Tinofanirwa kuti tichengetedze mitombo yedu yechivanhu mazuva ega ega kuitira kuti mamwe matenda angadai kuzotekeshera ashayewo mabatire aangaita antu maringe nekunga tachengetedza mutombo yedu .

Zvakabakosha yamho kuti tichengetedze nharaunda yedu, zviwanikwa zveshe zvingadai zviri mumatundu akadai kutikomberedza zvinokosha yamho kuitira pakuti vechidiki vanotevera vazoonawo zvinonga zviripo.

Zvakakosha yaambo kuti vanhu veChiShona tishandise mishonga yedu yatakakura tichiziya. Zvinoita kuti mukugara nekugara, inowa nhaka yamangwana kuwana wedu wachatewera nesuwo isusu tinokura tichiziwa zvakanaka.

Tinokarirwa kuti tiziye mhando yemushonga yakasiyana -siyana iyo inokwanisa kushanda mumatenda akasiyana -siyanauye etingakwanisa kubatwa ndiwo uye kudzidzisa vamwe maererano nemutombo.

Zvinobakurudzirwa yambo kushandisa mitombo dzakasiyana siyana dzingadai Ari mashizha midzi dzinokosha yambo kuti tishandise tione kudzivirira zvirwere zvingadai zvichibata.

Vakuru vezvemitemo vanokahidza maningi maningi kune vechidiki vanodai kushandisa zvinodhaka. Nekushandisawo zvinodhaka vadiki vanokwanisa kuzopara mhosva dzakasiyana-siyana kubudikidza nekunge vamwa zvinodhaka.

Tinosisirwa kushandisa mushonga yedu yechishona zvinoita kuti angava matenda angadai achibuda aoneke achifa uyezve zvinoita kuti kunyange zvimwe zvirwere, amwe matenda angatibata ashaiwe simba.

Zviro zvakakosha yaamho kuti tidzidzise vechidiki maererano nekushandisa mitombo yedu yechinyakare zvinoita kuti pavanokurawo vakwanise kudzidzisa vechidikowo kusvika mazera ese.

Eyazve zviro zvakabakosha yaamho kuti titarise mhando dzakasiyana-siyana dzemitombo dzetingakwanisa kushandisa maringe nematenda atingakwanisa kusangana nawo zvinokosha.

Tinovanirwa kushandisa mitombo yedu isusu zvinotibatsirawo kuti tisashandisa mare yakawanda kazhinji kutsvaga mishonga dzechizvino zvino kutoshandisa mutombo kwakanaka tinokwanisawo kuzodzidza zvimwe zvinhu uye matenda iwawo anokwanisa kutoporawo.

Zvinokosheswa yaamho kuti anhu akwanise kushandisa mitombo yavo yechishona mukurapa matenda angadai echipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana. Zvinodetseredza kuti anhu asakwanisa kushandise mare yakawanda.

Tinokarirwa kuti tibaaziya zvinhu zvi..mishonga yedu yechindau yakakwanirana kuti tikwanise kugadzira zvimwiwa zvatinokwanisa kumwa. Irinzira yekuti tidziirire mamwe matenda.